Jigeen ni olaf bu toog teglante ay tankam enu ñu lay yu kaabaga di firndeel aada ak cosaan solu colini olaf musor bu rafet.